edɔwɔlawo le dɔwɔm, amesiame ɖó kuku eye ameɖeka bɔbɔ ɖe anyigbã amaɖewo le atsitre ameɖekaya mele naneke wɔm o ɖoko tɔ ɖe afima hele nu kpɔm ame wɔmeve le nane ɖe asi le tutum

Amehawo le ame ɖibɔme eye wofafam na amekuku aɖe ame aɖewo do awu ɣi ʋlaya eye ame aɖewo medoe o ɖeviwo le wodomi eye ɖevi ɖeka kɔ asi tsyɔ mo

Amewo le ewɔ ɖum eye eŋuƒolawo le ŋu ƒom kple ŋusẽ. Ewɔɖulawo hã woame ene nyɔnuwo woame eve, ŋutsuwo hã woame eve eŋuƒola ɖeka de ta to eye ae ɖeka hã trɔ mo ɖe afi bubu.

Ame woameve le nu dum, eye ameɖeka ɖe asi nu me eye woamevea katã wo nye kɔ he le adzɔge kpɔm. Nududu le agba ɖeka me eye detsi mele eŋu o.

Tɔdziʋukulawo le hoʋli eye amewo sugbɔ ɖe tɔla to za eye wole nuteƒe kpɔm nawo tɔdzikula aɖewo la do ŋgɔ na nɔviawo ame siwo ke le megbe la ɖeka ƒo kɔfatia ɖe tsime sesiẽ ɖe

Kɔdzixɔme. Nyɔnu aɖe va kɔdzi eye dɔnɔdzikpɔlawo le egbɔ kpɔm. Enye kɔ le dɔnɔdzikpɔla ɖeka ƒe ŋkume kpɔm. Ame ɖeka tɔ hetɔ, enu kpɔm saa.

Dɔwɔlawo le dɔ wɔm, woɖo dɔwɔnu vovovowo kɔɖe dɔwɔƒe, ameɖeka le gakpo legbe aɖe ɖe asi eye ame woameve le gakpo gbadza ɖe asi.

Yevuwo wole esrɔ̃ɖe ƒe, ame aɖewo do awu ɣi eye nyɔnu ɖeka do awu ɣi ʋlaya, ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo nɔ nyi ɖe zikpi dzi eye ɖeviwo le seƒoƒo ɖe asi.

Ameha aɖewo le mɔ zɔm eyen wodo agba za, nyɔnu aɖe kpa vi ɖe me, yiƒe agbawo sugbɔ eye ɖevi woame eve aɖe hã woƒe agbawo sugbɔ. Ŋutsu aɖewo, ame ɖeka do awu yibɔ eye ame ɖeka do awu abɔ legbe.

Amewo sugbɔ ɖe tɔdziʋume eye ame aɖewo le nuwo tame le tɔdziʋu la me tɔdziʋu la yina ɖe du bubume alo yina ɖe dukɔ bubu me amewo dzo yina ɖe duma me

Amehawo le nuɖuƒe, nutsuvi ɖeka ɖe aga hafi le nu la ɖum, nuɖuɖu vovovo kple nunonowo le kplɔ la dzi. Ame ɖeka do gaŋkui, ŋutsuvi ɖeka mele nu la o.

mɔtɔla le mɔtɔm eye ameɖeka le avɔla tsom eye ameɖeka nɔnyi ɖe wógbɔ eye me naneke wɔm o ame wɔmeve éle mɔtɔm

Edunyahelawo ƒo ƒu ɖe teƒe godoo. Amewo sugbɔ tatataŋ zãa eye amaa ɖewo ke nume ɖe te. Amaa ɖewo le dzidzɔ kpɔm. Eye ame ɖewo lé dunyahehela ƒe aflaga ɖe asi. Amaa ɖewo le ŋuŋum, amaa ɖewo ƒo ƒui.

Blema nutatawo. Wote ŋutsuwo ɖe akpa vovo eye wote nyɔnuwo hã ɖe akpa vovo. Nyɔnuwo kɔ asi da ɖe dzi. Ŋutsu aɖewo. Ame aɖe le gbalẽ ɖe ta.

dɔwɔlawo le dɔwɔm eye amaɖewo le edɔwɔnuwo ɖe asi amaɖewo mele naneke wɔm o amaɖewo ɖoko wóde asi megbe wóle kɛtɛkɛ mɔ dom

Xɔme enye ya. Xɔme kplɔ̃ woame eve le xɔa me eye zikpui hã kpe ɖe wo ŋu. suɖuiwo sugbɔ ɖe xɔ la me. Ahuhɔ̃e hã le xɔ me. Akaɖi si dzo ɖe xɔ me mia.

Tɔƒodelawo le etɔƒo eye ame aɖewo le etɔdziŋume, ame aɖewo mele etɔdziŋu me o eye ame ɖeka le akpa ɖe asi ekɔ yina ɖe teƒe aɖe. Ame siwo le tɔdziŋu me la, ame aɖewo le atsitre, ame aɖewo nɔ anyi.

Aboƒolawo, asi bɔluƒolawo le asi bɔlu ƒom, ame ɖeka dzo sesɛ̃e hele yame eye ame mamleawo tɔ ɖe anyigba hefɔ mo dzi hele kpɔm. Amewo le teƒea, wosugbɔ tatataŋ za hele nu kpɔm.

Amewo le eŋume. Eye atiglinyi wome eve le wogbɔ. Atiglinyi ɖeka le eŋula megbe eye atiglinyi ɖeka le eŋula ŋgɔ. Aveme eye wokɔ eŋula kɔ ge ɖoe.

Tɔsilawo le tɔsim nyɔnu ɖeka le akpa ga aɖe ɖe asi eye ɖevi eve tɔɖe emgbe ɖevia ɖeka la medo awu o eye ɖeka do awu ɖevi ɖeka si medo awu o la kpla asi ta

Amewo le sukuxɔme, nufiala le nufiam wo, gbalẽwo le woƒe kplɔwo dzi eye nufiala do awu ɣi. Ameɖeka nɔnyi ɖe fesrɛ la to eye wole nusrɔ.

Nuɖuɖu vovovo kpl nunono vovovowo le kplɔ dzi, nyɔnu ɖeka ŋutsuwoame eve, ŋutsu ɖeka do awu dzɛ̃ eye ŋutsu ɖeka hã do awu yibɔ, nyɔnu la le nuɖuɖu la kpɔm.

mɔdolawo le mɔ dom eye ame ɖeka le mɔdodola me hele mɔdodola kum. Amaa ɖewo le attire. Amaa ɖewo tɔ wo mele naneke wɔm o. Ame siwo katã le dɔ wɔm la wo katã woɖiɔ kuku.

Yameʋu dzeƒe. Gbadagba geɖe tɔ ɖe afisia eye wole ame ɖeka nuguie tsam. Ame aɖe bɔbɔ ɖe ame ɖeka gbɔ. Ame aɖewo tɔ ɖe adzɔge hele nu kpɔm. Yameʋu la, ame aɖe tɔ eme dodom va.

Amewo le fefe wɔm. Ɖevi ɖeka le eme. Amewo katã si ke tɔ ɖe enuɔ dzi la, ame ɖeka koe do afɔkpa. Amewoo, mamlewo medo afɔkpa o. Ame ɖeka trɔ megbe de mí eye ame ɖeka do awu dzɛ̃.

Nuwɔmetɔwo le woƒe kekevi me eye nuwɔmetɔ ɖeka la ame aɖe tɔ ɖe emgeb hele etutum. Nuwɔmetɔ ɖeka la, ame aɖeke metɔ ɖe emegbe o. eɖo kuku eye wo le nu ku.

Sukuviwo le suku. Sukuvi ɖeka la nye nuwɔmetɔ eye wonɔ anyi ɖe yoiƒe keke me. Ele sukuviwo ŋgɔ eye sukuvia mamleawo le emegbe. Sukuvi ɖeka de ta ɖe kplɔ dzi eye ɖeka ko asi da ɖe eta.

Dekɔnuwo, dekɔnugbalẽwo le teƒea eye wosi akaɖi ɖe wo gbɔ, ahuhɔe le teƒea eye ekɔ gɔ kple ami vovovowo katã le teƒea.

Dzɔdzɔmeŋutinunyalawo woame etɔ wole woƒe xɔ la me, wo kata wodo awu ƒlaya eye awu si wodo la le ʋi ɖe. ame sia me do asi wuie ɖe asi eye gbalẽ kple nu vovovowo le ekplɔ la dzi.

Dzalɛwɔƒe, amehawo fɔ dzalɛ ɖo ɖe kplɔ dzi eye ame siwo lé dzalɛ ɖe asi la wodo asi wui ɖe asi, nyɔnu ɖeka bla ta, eye nyɔnu mamleawo mebla ta o.

Amehawo le kuteƒe eye nyɔnu aɖe le avi fam, ŋutsu aɖe dze klo le egbɔ hele fafam ne, kpovitɔwo le dome, amewo do awu yibɔ.

Nudzraƒe amehawo ƒle nu vovovowo eye ame ɖeka le nusi woƒle ɖe asi ame siwo katã le nudzraƒe la ɖɔnu ɖe ŋɔtinu

mɔkula kó ame ɔmetɔ̃ ɖe emɔ dzi ɖevi ɔmeve eye nyɔnu ɖeka mɔkula ɖó emɔ kuku eye ɖevi ɖeka nɔnyi ɖe mɔkula nugɔ nyɔnu la nɔnyi tro axadzi

Agbleme, ame woame etɔ̃ wole agbleme. Wo katã wodo awu gãgãgãgã eye wole etsi wum ɖe agblemenukuwo dzi. Wod agblemenukuwo katãa ɖe ɖoɖonu eye wo katã wole dzadzee.